Shangu inonzi patapata. Shangu iyi inopfekwa zvese navakadzi kana nevarume. Shangu iyi ine mavara akasiyanasiyana anosanganisira ruvara rwedenga, ruvara rutsvuku neruvara rwegirini.